Janxa bu xess mogi letu karawam bi sool mbubu bu nuul si birr xala wacheh benen mbuba i si soff ganawam bi di feng mogi aam lu vertah lu neka si boram.

Nju ngi woneh haleh yu tok chi jaaangaleh kaii bi fingh lehnah jangaleh, nju ngi tok chi togu, sen togu yii, njee len gui yehkati sen lokho, njee len gui siingh, njepah ngi tok di horleh.

Fii bara bu lekku kaayla, ñungo bale bem set teg seen ay tuugu ak taabul, tuugu yu verta seen taabule xanxa seen lampa yiñ defare pane, defar nañ ko bem refet

Keyti tass kaati xibaar yi si dekee Gambia nyu gi benda ak ay bena yu xonxa di woneh genen juroomi goor sen kanam si keyt bi waa ja gi sol lunet.

Tatee gooye bu maag teh guda bary aye hopp yu werta, giss na hopp yu werta yu bary yelege wuuhu yelege werta.

Li pexnex la penxnex bi pexnex bu nuul la tang koi jel pul penxnex ko sa caraw bu jasoyex ak bu takat takate dang koi pexnex bem fereku.

ouutu puur lehkaa.

Li bena keyti xibaar la di woneh wagi sool vess tam bu nuul ak lu weex si birr sool lunet tam d retan.

Li boleh tabaah laah , boleeh tabaah booh hamneh bojeeh soteh legah baah duuh dafa deng kooh bunaah giss , danakah bool bi ahmut suturah nu kooh teek si koow tabul.

Li haar bu weeh la, haar bu weeh bi kehna kanggoo penggu karaap ce yaramambi, kehneen gaageih tiyeh behjeen bi, danaka dinyew fachee haar bi bu weeh la.

haleh yuu tokk ce sufi salenbi, kekna kageih tokk ce bir ponobi ak kekneen ki mugeih sol mubabu houg ka.

Jën wu fere buñ xorom ñu weer ko ba noppi jaay ko. Ñu xamee ko ci (Jën wu waw)

Nyugi benda toori Gambie deki Gambie mung si tamla bi wagi mogeh dawal welum d rumba c soof xeer bu xonxa bi gui ay tatee garab yagi feleh.

Ay jaraah yuh nul , jaraah heei nul li nak , dafa melni goor munakoh sol , jigeen munaah ko sol moom leen teek tati jaraah heei derr lenn ko defareh.

Lee sancha bu ess la muge wanee nuge karou perung be karou marang yee yage giss painturr yu weeh yee.

taati guoyeh bou mank khop yaa ngii vert, guoyeh baah ngii kawai nyol saa kaw taati guogeh bii mee waneh ayeh filli Kura yeh fenn saa kaw

Fi chi naygi dipiteh yeela, chi Gambi. Tahk bi fi len day dogaleh luwa yi wara hew chi birr dekki Gambia.

Aiy togu wenn, ak tabuli wenn, di jel eponse yu blue, defarko, teko chi kaw togu yi. Paintur togu yi, wenn yi paintur ko paintur yu nyull.

Fi tati berab laah , si kegg bi yakeh giss paransurr bu weeh , makeh giss flag darabo bu honha , bui naaw si koow ak ayy tati kuii.

Sosi sipa sipa bun toga la, defko si asset bu weah, siw chi hop you verte, muneka si soss bu sol, soss bu neteh.

Pehli bu nyeoul bunj tekk ce nyahh bi.

pakaa bu am japukayi hang ka ak beneen baka buiyi fehnj.

Haleh bu jigeen bangi sanseh. Sol dagit, pisi chub lam sol, defarr qaraawambi wacheko, jaapa kalpem bu nyool. Segga Di hol tankam bi si suff.

Loho bu nehteh moui fehynn ak juromi baram nyeko bendaa ce kehyitt bu weeh, loho bu nehteh ak juromi baram.

Aseti tabax bu sii turu. Ñun ko tek si kow taabul bu weex. Aseti tabax bi loo si def, waay dinako gis, paski aset bi amool sutura.

Jarou nopa bu rafet barri kuloor ,amna lu nehteh, amna lu weerteh amna lu bulo, amna lu doreh, jarou nopa bu gudaa langnga.

Haleh bu jigeen bu neka si joganteh kenen di foye ball bu xonko janha bangi daw n'yu gi penter bu xonka si sof.

Sisoop la toda sisoop sisoop leka bu neh la bu saff sukour dafa vertah dang ko deh harr si dega yagi aam hoo yu nuul bapareh nyam bi nyam bi dafa weex.

Barabi watuakai, kunek mugii def watu baku nèèx. Ngi lagal jaru.

Fii chi kerri jaangu bi la, jaangu bu hew fii, njii dem cha dimanche pur dem jaamou gii jesu christa, njom njur daey njow fii.

arch 22 bu nehka ce birr Banjul.

waanj bu ameh tokgu ak tabul bu nyeoul.

Lii ruiiyy, ruiiyi mbohh mbohar lamor nduroh, maaroh yii maarloh bungh torgah ak meeww, dugal fa koudu bu njull, mbaatu bu njull dikor yehngal.

Goor bu sool bubaax bu weeh jul si lohom bi di tajux tahaw di dikeeh keew bi neet yagkox worr jeleh ji sol lu weex jeleg ji toog jileex gi taahaw

Haleh bu jigeen bu sanseh sol robaa bunj pehrreh tai sol takayu rafet.

Bere bu degee Kaayla bere bu rafet, taati guy ya ngi texaw, sango kaay ban fa menni giej bu ndaw, bere bu toogu kaay nga nan jënda sa naan ak sa lekk